Co aryo gitye ka wot i wi pii man ki yeya kun ngat acel tye ka cero yeya ngat acel tye ka bolo obwo i pii me mako rec pii nam man dit kimako iye rec.

Ot madit tye ma Yugi orumoo ki I nge ot man bene to odi matino aryo ma man ki coron ki ot lwok ma be ti I kin yugi inge coron ki ot lwok ti wang pii ma mol ma bene Yugi to iye

Lugedo tye angwen i wi ot madon gicweyo kiping kun co aryo tye guro bao ngat acel obedo ki ngat acel ocung tye neno ngo matye time inyim ot man tye yat muyeme ma bene odongo kun pi nam tye madit inge ot man.